Leyi indawo igcinelwe izethekeli eziyabe zizovakatsha kule indawo, nxa kuyikuthi zilemota, zivunyelwa ukuthi yikho lapho ezipakwa khona izimota zabo, ukuze zibe zigcinekile khonapho.